Omuntu ng'ali mu kukyusa ebifi by'enkoko ebiri mu kyuma nga ayambadde olugoye olweru era nga mu maaso waliyo n'abantu abalala.

Ensolo ez'omu nsiko eziyitibwa entulege nga ziwerako mu kibangirizi omuli omuddo omutono ddala era nga emabega waliyo n'ensozi nga zikutte olufu.

Abantu nga batudde ku mmeeza eriko ebyuma ebya tekinologiya eby'enjawulio omuli laputoopu awamu n'amasimu era nga waliwo n'ebyuma eby'empuliziganya ebisika amaloboozi.

Enjuki nga eyimiridde ku kimuli ekyeru mu langi era nga eri mu kunuunamu sukaali gw'egenda okukozesa okkola omubisi ng'ezzeeyo mu kiyumba gy'esula.

Omusajja ng'ali mu nnyumba, ng'ali mu kwetendeka ebikonde, nga ali mu kukuba ebipiira eby'emmotola ez'enjawulo, nga bino yabisiba waggulu era ng'ayambadde engatto emmyufu awamu n'empale empanvu nga emabbali mu nsonda waliwo n'ekyuma eky'emmotoka.

Enkoko sseggwanga nga esibiddwa mu lulagala era nga eteereddwa ku fuloowa eya tayiruzi era nga eriraanye akaveera aka kyenvu.

Omuntu ng'ayambadde essaati ey'emikono emiddugavu era nga ku mukono gwe ogwa kkono kuliko essaawa era nga ku mmeeza kw'atudde waliwo akagiraasi akali mu langi enjeru era nga ali mu kunyiga amapeesa ag'ekyuma ekimanyiddwa nga laputoopu.

Abantu mu katale nga bakakkalabya emirimu egy'enjawulo omuli okutunda ebikozesebwa mu kufumba omuli ennyaanya, kkaloti, obutungulu, mukene era nga ne mu bibala mulimu mmeroni era nga waliwo n'amatooke agatundibwa era nga waliwo n'edduuka eritunda eby'amasimu ssaako n'ebyokunywa.

Omwana omulenzi ng'asamba mupiira era nga mweru mu ndabika wadde nga gutobekeddwamu langi endala ez'enjawulo, omuli enzirugavu n'enjeru era ng'ayambadde omujoozi nga guwandiikiddwako ekigambo ekiri mu nnyukuta zalangi enjeru era nga omujoozi guno langi yaagwo esingako obunene yakyenvu wadde nga gutobekeddwamu ne langi endala efaanana eyakiragala era nga langi eno efaanana n'ey'empale y'omulenzi ennyimpi era ng'emabega we waliyo ebi ebimera ebifaanana emiti.

Omulenzi ng'ali mu kulunda ente ze era nga zitambulira ku kikubo eky'ettaka nga n'enfuufu esituse olw'obungi bwazo era ng'emabbali g'ekkubo lino waliwo ebimera eby'enjawulo omuli omuddo awamu n'ebitooke n'emiti egy'enjawulo era nga mu maaso gye balaga ew'ekkubo waliyo amayumba era ng'emabega w'amayumba waliyo n'ekibira.

Ekkanisa nga nnene bulungi era nga eriko n'omusaalabba waggulu ku kasolya era nga mu maaso gaayo waliwo emiti egy'enjawulo omuli ogumu nga muwanvu emirala nga mimpimpi era nga waliwo n'omuddo ogusimbiddwa.

Ekibuga nga kino kirimu ebizimbe eby'enjawulo omuli ziggoloofa era nga waliwo n'amakubo agatambulirako ebidduka era nga mulimu n'emiti egy'enjawulo egya kiragala.

Ekizimbe awatundirwa ebintu eby'enjawulo omuli ebyokunywa, ebikozesebwa mu kuzimba omuli ttanka, zippayipo empanvu ssaako n'obusawo obwa sseminti era nga ku luuyi luno olusooka olw'ekizimbe kino batadde kuleeti eza ssooda omuli emmyufu ssaako n'eza langi eya bbulu awamu n'ebidomola era nga mu maaso g'ekizimbe kino ku luuyi olusooka waliwo n'omuddo ogw'enjawulo era nga bapaakinzeewo bboodabooda awamu n'obugaali era nga ku luuyi luli oluddako waliwo emmotoka epaakinzeewo.

Abaana nga batudde ku ŋŋamiya era nga basiigiddwa langi mu ffeesi era nga awo webali weetooloddwa abantu ab'enjawulo nga waliwo n'abatundirawo ebintu eby'enjawulo omuli sooda era nga emabega waliyo emiti ssaako n'ekizimbe ekya ggoloofa.

Enjuki nga eri mu kubuukira okumpi n'ekimuli ekya langi eya ppinka ng'era ezze okusobola okufuna ssukaali gw'egenda okukozesa okukola omubisi nga ezzeeyo mu kiyumba.

Omusajja avuga ppikipiki nga yeetisse omukyala aweese omwana ku mugongo ng'asitudde n'ebintu era nga bali ku kkubo erya kkoolansi nga emabbali ku mukono gw'owabbooda ogwa ddyo watuddewo omusajja atunda engatto era nga ku mukono gwe gumu ogwa ddyo waliyo n'obuyumba obw'enjawulo nga mu nnyumba zino eziriyo ziriko amabaati aga bbulawuni.

Ente ey'amayembe amawanvu nga eyimiridde mu muddo era nga emabega waayo waliyo emiti egy'enjawulo era nga emabega ddala waayo waliyo ensozi.

Ensolo ez'omu nsiko eziyitbwa entugga nga zino ziri ssatu mu muwendo era nga ziyimiridde mu kibangirizi ekirimu omuddo ogwa kiragala omuwanvuyirivu era nga emabega waazo okwesuulako akabanga waliyo emiti egy'enjawulo era nga nagyo gyewadde amabangabanga.

Enjuki nga ziri ku kiyumba we zikolera omubisi nga zimaze okuggya ssukaali mu bimuli era nga mu kiyumba kino zizaaliramu n'okuzaaliramu ebyana byazo.

Ekifo awatundirwa ebintu eby'enjawulo nga waliwo abasajja babiri ng'omu atudde omulala ayimiridde, ng'atudde ali mu kunywa amazzi nga mu maaso ge waliwo ekibookisi ekikoledda mu bibaawo nga kirimu akataasa era nga mu maaso ge waliwo n'ekisero ekirimu obutungulu era nga waliwo n'ennyaanya nga ayimiridde akutte ku kakutiya akalimu obutunda.

Omwana ng'akutte ku mupiira oguwummuziddwa wansi ku busubi obwa kiragala era ng'omupiira guno guliko langi enzirugavu ssaako ne langi enjeru wadde nga guddugala era ng'omwana ono ayambadde essaati ey'emikono emimpi ssaako n'ekipale ekimpi era nga n'akasana kaaka.

Omusajja ng'ayimiridde ku lyato eritengejjera ku mazzi ag'ennyanja ng'akutte ekyenyanja ky'amaze okuloba ng'akozesa eddobo okuva mu mazzi era ng'ayambadde essaati enjeru, nga omutwe gwe ataddeko enkofiira era ng'ayambadde ne ggaalubindi ku maaso nga n'emimwa gye awamu n'ennyindo abisibye nga emabega we waliyo ensozi , ng'onaatera okutuuka ku lubalama era nga n'ekitangaala mu bbanga gye kiri n'ebire ebyeru.

Ente ey'amayembe amawanvu nga eriraanye akayumba akaazimbibwa mu mbaawo nga emabbali waliwo oluguudo olw'ettaka ng'era amabbali waliyo ekizimbe ekirala ekiriko enzigi ez'ekyuma ng'era ku kabalaza kuliko n'ekidomola ekya kyenvu era nga n'akasana kaaka.

Emisolo ez'omu nsiko eziyitibwa enkula nga ziri bbiri mu muwendo nga zeebase wansi mu muddo wansi w'emiti egy'enjawulo era nga n'akasana kaaka.

Ekifo awatundirwa ebintu eby'enjawulo era nga bino biteekeddwa wansi wa manvuuli okubitaasa ku kasana era nga mu bibala ebitundibwa mulimu zi apo, amenvu ssaako ne ziwootammeroni era nga wootammeroni zisaliddwamu wakati era nga ku mabbali eri waliyo n'ebizimbe eby'enjawulo nga kukolebwako emirimu egy'enjawulo nga ne mmaaso eri waliyo n'emmotoka ez'enjawulo.

Abavubuka babiri nga bayimiridde mu miryango egy'ennyumba ey'ettaka ssaako n'amaba, ennyumba eno waliwo ebimera eby'enjawulo era nga bano bambadde enkoofiira ng'omu ku bo aku yambadde ekijirkooti eky'emikono emiwanvu era ng'akutte n'omuggo ng'omulala ayambadde akajirikooto akaliko langi enjeru era nga n'emikono ssayidi emu nzirugavu.

Abasajja nga bali ku lubalama olw'ennyanja era nga basemberedde obwato nga okumpi nabo waliwo omuddo nga mu bwengula waliyo ebire ebya langi enjeru era nga n'akasana kaaka.

Abaana abato babiri nga bambadde obusweta era nga bali mu mpale ennyimpi nga batambuza ssapatu era nga batambulira ku kikubo eky'ettaka ng'emabbali g'ekikubo kino waliyo emiti egy'enjawulo awamu n'omuddo, nga mu maaso eri waliyo n'omuntu atambula ku kikubo kino era nga n'akasana kaaka.

Enjuki nga zikuŋŋaanidde mu kiyumba kyazo ekyazimbibwa mu mbaawo era nga wekiri weetooloddwa ebimuli eby'enjawulo ebiri mu langi eya bbululu.

Ebizimbe eby'enjawulo ebiri emabbali ag'oluguudo olwa kkoolansi era nga wakati waliwo n'omwala nga guno baagutindirako ekitindiro eky'ebibaawo okusobozesa abantu okusala era nga mu maaso g'ekizimbe kino okuli emirimu egy'enjawulo egikolebwako waliwo omuti era nga waliwo ne bboodabooda eri mu maaso nga waliwo n'omuntu atudde emmaaso gaayo ng'ayambadde olugoye olweru era nga mu maaso waliwo n'ensawo ezitundibwa.

Ekizimbe ekya kalina nga kiri amabbali ag'oluguudo era nga kiri mu langi enjeru nga kiriko olukomera okuli n'emiti egy'enjawulo.

Abantu nga batudde mu kkanisa era nga mu maaso g'ekkanisa waliwo abantu abakuba ebivuga eby'enjawulo era nga ku kisenge ky'omu maaso g'ekkanisa waliwo omusaalaba omunene.

Ensolo ez'omu nsiko eziyitibwa enkobe nga ziri ssatu mu muwendo nga zisala okuva ku luuyi olumu olw'ekkubo ery'ettaka nga zidda ku luuyi olulala nga gye zidda waliyo ekiswa emabbali g'ekkubo ssaako, n'omuddo ogw'enjawulo. Nga emabbali g'ekkubo waliyo n'emiti egy'enjawulo era nga n'akasana Kaaka.

Enkima nga esitamye wansi ng'eri n'omwana waayo ng'eri mu mukebera mu kutu, era nga we ziri waliwo omuddo era nga n'akasana kaaka. Ng'akaana Kalina langi enzirugavu ku mugongo gwako.